Piibu piibu niŋbu shee m boŋɔ salo sheli din be dinni maa galisiya pam ban be piibu piibu maa tooni maa nyɛla ban ye goɣali nuɣuso nima bɛ nyɛla ban zaŋ bongo waɣala zali bɛ nyaanga ka sheba za bongo waɣala maa puuni salo sheba ban zaya maa sheba nyɛla dabba ka sheba gba nyɛ paɣaba bini za luɣusheli polo maa bɛ zala tia gbini ka yila za bɛ nyaanga ka yili maa painti zaɣa piɛlli.

duu n bɔŋɔ teebuli nyɛla din ʒɛya ka kuɣu ʒɛ n baɣa teebuli maa teebuli maa zuɣu kompiuta nyɛla din paya ka chɛ kamɛra ni buku ni foon teebuli maa luɣuli zuɣu koba nyɛla din ʒɛya koba maa zuɣu ka buku nim shɛbi shɛbiya buku shɛŋa din bɛ dinni maa galisiya pam

Kohamma ni damma shee m boŋɔ niɛma nyɛla din yili yiliya ka che bata nima din tam teebuli zuɣu paɣa nyɛla ŋun zaya ka ye liiga ka di be ka zaɣa ʒee ʒee zaɣa piɛla o nyɛla ŋun kpabi bia o tooni loba doya ka niɛma do loba maa zuɣu.

Niriba n laɣim zaya ka amaŋka za bɛ tooni amaŋka maa nyɛla din nyɛ zaɣ tankpaɣu laasabu ka fulaawaasi pa di zuɣu din tam luɣushɛli polo ŋɔ nyɛla zaɣ vakahili laasabu ka salo n za di gbuni salo shɛbi ban zaya maa tooni so nyɛla ŋun yina ti zaya ka yɛ liiga piɛlli ka zaŋ tampiɛlli laasabu pa o bɔɣu zuɣu ka gbubi buku zaya.

Zamaatu ŋɔ nyɛla ban yohara bɛ sunsuuni nyɛla loori nima ni doli gariti sheli loori nima maa puuni sheba yela goɣa piɛla ka yina n tam tam loori maa zuɣu n gahari salo maa boɣari so nyɛla ŋun gba tam loori maa zuɣusaa ka pili zipili ʒee ka ye liiga piɛlli ka gaɣari salo maa.

ŋariŋ nyɛla din be kuli noli ka niriba be ŋariŋ maa puuni ŋariŋ maa tooni niriba ayi n zaya niriba ayi maa puuni nyɛla ŋun gbubi baasikɛt ka zahim be dinni ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjam sabinli laasabu ka yino maa mi ŋun bi yɛ liiga jinjam sabinli ko ka o so.

Salo nyɛla ban piɛ n zaya ka be foolii bɛ tooni nyɛla yeduhurisi ni tam tan nuɣuso zuɣu yeduhurisi maa luɣuli di nudirigu zuɣu di zaɣa waɣinli zami ka di nuzaa zuɣu ka zaɣa waɣinli gba zaya salo sheba ban piɛ n zaya maa zaa pirigili nyɛla ban gbibi kamara nima.

Doo nyɛla ŋun zaya noo di alizama o nyɛla ŋun yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ tampilim laasabu koo nyɛ gbampiɛlli o zam maa ka salo zala o tooni salo maa pirigili nyɛla ban zaŋ kamaranim n kpoo n ŋmaaro ni foonnima

Ko kpɛɣu n kpɛ k bi zaŋ kuɣa sɔŋ ka zaŋ dari mpam pa kuɣa maa zuɣu ka doo nyɛ ŋuni duri dari maa chɛna doo maa nyɛla ŋuni ye liiga sabinli ka di bo n bo zaɣi piɛlla ka so jinjam sabinli o nyɛla ŋuni wɔɣi o bɔɣiri ka o yɛanga doo so gba doli daɣu maa n kani na.

Duu puuni ka niriba ata ʒia niriba ata maa nyɛla ban nyɛ paɣaba bɛ zaa nyɛla ban gbibi giraafiti karinda bɛ nyɛla ban ye liiga ka liiga maa be ka zaɣa tampilim ka di nyingolini koɣali zaɣa nuɣuso bɛ nyɛla ban laɣim ʒi teebuli gbini ka bɛ nyaanga adakanima zaya ka bukunima maa ni.

Ashipti ni m boŋɔ neesi paɣa nyɛla ŋun zaŋdi bia ni o soŋ o nyaanga neesi paɣa so gba zaya ka ye liiga sabinli ka ye neesi nima gɔɣali piɛla maa pa dizuɣu bɛ luɣuli zuɣu paɣa so gba nyɛla ŋun zaya ka ye liiga nuɣuso neesi maa ni zaŋdi bia maa pari teebuli sheli zuɣu maa binyahari nyɛla din tam dizuɣu pam.

Jiŋlini m boŋɔ dabba n nyɛ ban gbangbaya ka bɛ sheba nyɛ ban pili zipiliti sheba ban bi pili jiŋli maani nyɛla din mali daantalisi pam ka jiŋli maa dikpina nyɛla din penti zaɣa dozim laasabu dab'sheba ban gban gbaya maa zaa nyɛla ban gbaya ka piɛ ka be ni foolii ni taba bɛ so bi peeyi.

Piibupiibu niŋbu shee mbɔŋɔ salo shɛba bini bɛ dini maa nyɛla bini galisi pam bi shɛba nyɛla bini bɛ foolee ka bi bini ka foolee adaka nyɛla dini tam tɛɛbuli zuɣu ka paɣa nyɛ ŋuni so jinjam sabinli ka ye liiga zɛɛ za tɛɛbuli maa gbuni ka zaŋdi o nuu pa adaka maa zuɣu saa bi luɣili zuɣu bongo nyɛla dini zaya ka bongo maa luɣili zuɣu tɛɛbuli zaya.

Niriba ayi n ʒi duu ŋɔ ni bɛ puuni yino sola jinjiɛm nuɣuso ka ye liiga ʒer ka mali zabiri ka bɛ puuni yino nyɛ ŋun so jinjiɛm ʒee ka ye liiga sabinli bɛ nyɛla ban ʒi goro zuɣu bɛ tooni tiivi nyɛla din tam koba zuɣu ka koba maa voyisi nyɛ zaɣa sabila ka koba maa luɣuli zuɣu koba bihi zaya ka binwola be gbinni.